Amaato ashatu agarikukoresibwa okukwata ebyenyanja gari aha rubaju rw'omugyera kandi eryato erimwe rishutamimu omushaija ajwire enkofiira obuseeri bwaryo hariyo omwanya gw'ekisharara

Omwanya gw'enyanja aha rubaju rw'enyanja hariho omushenyi, omu mushenyi hashutamiremu abantu baingi baine emitaka y'okwekyingiza omushana.

Emotoka y'abaserukare abaserukare bashutamire aha motoka, ondijo ari enyima yaayo ahekire embundu kandi ondiijo ayemereire akwatsire aha motoka.

Omushaija ayesiigire ebintu aha munwa aine enkofiira aha mutwe naatambura omu mwanya gw'orurembo rw'ebyombeko bihango bya kanyina nyingi kandi enyima ye hariyo ebimera ebikwasize omu kintu kyabyo omwanya gw'orurembo enyima ye hariyo omushaija muhango.

Omukazi afumwire amatu aine orukwazi omu maraka ayekomire akatengye omunda akyirize entaama eine ebyoya birikwera n'ebirikutukura kandi aha rubaju rwabo hariho obushaka bugufu.

Enyamaishwa ina ez'omu kishaka ziri omu mwanya gwomire munonga ziri omu mwanya gw'obunyaatsi bwomire n'ebiti byomire omu mwanya gurimu ekyanda kandi omwanya ogu tigurimu bunyaatsi bw'okuziriisa burikumara.

Abashaija bari omu kaato kari omu maizi, kandi amaizi nigarebeeka kuba gaine ebingoonzi byingi, ningashi garikugyenda munonga, bajwaire obujaketi burikubayamba omu maizi ngu batatobera kandi omu mutwe bajwairemu obukofiira burikutukura.

Omwanya gw'okwemerezamu motoka omu rurembo gurimu emotoka nyingi abantu baingi nibareebeka barikutambura aha bigyere abamwe nibagyendera aha piki enyima hariyo ebyombeko bihango byakanyina nyingi

Abantu babiri bemereire ah'icundiro ry'amajuta ry'ebiruuka. Omwe ashutami aha piki kandi n'ondijo yaruga kumuteramu amajuta. Aha rubaju hariho emotoka n'omukazi ondijo.

Abakazi baingi bekomire enkwazi nyingi omu maraka n'ebijwaro by'ezarwa nibareebeka nibasheka omwe omuribo aheekire omwana muto aha mugongo.

Enyamaishwa y'enkura ruhembe yaaruga omu byondo bingi erimu neetambura neeza omu mwanya gurimu ebinyaatsi n'enyamaishwa emwe kandi nkuru

Omwanya gw'orurembo gurimu amaju gakuzire nana amasya ,hariho omuhanda gw'eitaka n'emotoka n'abantu baingi obuseeri hariho akabuungo kombekirweho amaju maingi .

Enyamaishwa mpango erikumanywa nk'enjojo eri omu mwanya gw'ebishaka bingi kandi eri yonka. Enyima yaayo hariyo ebiti bihango. Ahu eyemereire eyetoroirwe ebishaka bingi by'amahwa.

Omushaija ari omu musiri gurikureebekagye obuseeri hariyo ebiti Kandi hariyo omwanya gw'orushozi ruraingwa ,omushaija ari omu musiri ariyo nayimutsya omukono Kandi akwaitse ebaketi omu ngaro.

Omuntu arimu nasharashara ebyenyanja, enyama hamwe n'obwenyanja obuto nabuteeka aha rusaniya okurugirira buri kamwe oku kari kwingana. Hariho ebiyashazire Kandi n'ebi atakashazire.